Noba ŋa, nempeɛle la. Ba niŋe soga, kũũ daga bebe. Ka kaŋ soba a gbi dumo. Kuori la ka ba maala. Bayi eŋɛɛ zupil sɔgelɔ ka bayi eŋ zupil peɛla ka kaŋa eŋ zupil zeɛ. Kaŋa sue kpare peɛlaa. Kaŋa eŋɛɛ nɔɔteɛ onaŋtage do te eŋ o dumoŋ.

Pͻge la are dikpoŋ kaŋ poͻ, a pͻnne kapo ane tere. A daŋ ka tere meŋ yagele yagele a daŋkyini eŋԑ. A daŋkyini e la peԑlaa. Daga be le a be. A daga e la vaare. A daga zu kͻntole bone pare la a be ka laa meŋ pare a be.

Kãã koɔroo zie la ka noba zɔŋ motori ka kaŋa eŋ kaayare a o moto niŋeŋ. Pɔgeba bayi ane bibiiri are a sori noɔre eŋɛ. Ka lɔre ayi bee be. A lɔre kaà eɛ peɛlaa.

Nembata la. Bayi e la pɔgebɔ, ka boŋyeni e dɔɔ. Ba be bombulo poɔ. Ba puoriŋ teere yaga bebe. A daga anaare ra. Kaŋa haa maŋ de la daga boŋyenaa a sɛlɛ abombulo.

Dͻbͻ bata la. Tontonemͻ la. Ba su la kpare zeere, ba vͻgele la zupili peԑle. Ba nyͻge la kuree taa. A kuree eԑԑ dõͻre. Ba puoree ŋmene, kuree dͻre bebe. Ba ba eŋ la nͻͻteԑ.

Lɔɛ ayi la tuori taa, a lɔre kaŋa eɛ peɛlaa, ka kaŋa e zeɛ. A lɔre niŋeŋ dɔɔ arɛɛ be neɛ zɔŋɛɛ moto, lɔɛ zoro la a sokoɔraa zu.

Pɔɔ ne bibiir'a. Banaare arɛɛ la. Bayi gbie dumo, ka kaŋa zeŋ teŋɛsoɔ, ka kaŋa ar kaara o gɔɔ sɛŋ. A dɔɔ dɔɛɛ teŋɛ ka kolee bin o niŋe sogɔ ko k'o pɔn bompeɛlaa.

Noba la kyoŋ yage lɛ, a kyɛnɛ mokuoni poɔ a yɛre wooreŋ. A woore mine eɛɛ sɔgelɔ. Ka noba te are, teere meŋ Bebe, a teere zie noba te are la a be. A niŋe sogɔ be meŋ, noba meŋ te are la be yaga yaga lɛ.

Dɔɔ ne pɔge ne bibiiri ra. Ba toorɛɛ ba nuuri ne nuwooreŋ a pɔge ne a bie kaŋ laara la. A dɔɔ de la abombulo kaŋ eŋ o nuuriŋ. A bombulo mine eɛ bondɔre, ka mine e bonzeere.

Noba yaga la bebe, a biŋ orͻbare. Ka ba ka bayi ͻnnͻ a kõͻ ennͻ a ennԑ a orͻbare poͻ. Bibile arԑԑ ba puoriŋ a teԑ seԑ, pͻge meŋ arԑԑ la a seԑ moŋkurisͻgelaa. Lͻre zeԑ meŋ beebe.

Dɔbɔ la. Tontonema la. Banaare vɔgelɛɛ zupil dɔre, ka kaŋa su kpare sɔgelaa. Bayi arɛɛ la bayi zeŋɛɛ la a erɛ… a erɛ a tomɔ, tomɔ. Kaŋa kaarɛɛ o duloŋ seŋ.

Bԑŋ ne mui la biŋ laa poͻ, a laa e la peԑlaa. Vaare ne taaleԑ meŋ bebe ka gyԑnlee meŋ bebe gyԑlee meŋ bebe, zeԑre dogele la la a bԑŋ ne a mui zu ka bͻͻdeԑ meŋ bebe.

Sokoɔraa noɔre unnuu, ka yi zagra be be, ka lɔɔ zagra meŋ be be. Teɛ are laa sori noɔre eŋɛ, noba kyɛnɛ laa sori zu, lɔɛ anaare zoro la a sori zu, boŋyeni eɛ lɔɔ zeɛ, ka kaŋa e lɔɔpeɛlaa, ayi eɛ bonsɔglɔ.